Wanti nuti suura kanarratti argaa jirru beeksisa yommuu ta'u, beeksisni kunis waa'ee gamoowwan ijaaramanii fi namoonnis gamoo kana argachuu yoo barbaadan lakkoofsa karaa gadii jiruun akka argachuu danda’an kan agarsiisudha.

Waanti nuti suura kana irraa argaa jirru aasxaa kan jedhamu yemmuu ta'u, aasxaan kunis kan inni bakka bu'ee jiru hoteela Hailee akkasumas immoo reezoortii isaa bakka bu'ee kan argamuu fi bifa miidhagaa ta'een kan qophaa'eedha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, yeroo Abbootii F1adaanis ta'ee jaarsoliin uffannaa aadaa isaaniitiin miidhaganii haasaa miidiyaa irratti gochaa jiran kan agarsiisudha. Haalli uffannaa isaanii baayyee kan namatti toludha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru hordoftoota amantaa musliimaa kan ta'an namoonni baay'een kan walitti dhufuudhaan yeroosaaniitti amantiisaan kan beeksifachaa jiran akkasumallee waliin ta'uun dhaabbachaa jiran kan agarsiisudha.

Wanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru konkolaataa yemmuu ta'u, konkolaataan kun irra isaa irratti namoota hedduu fe'uudhaan bakka tokkoo fuudhee bakka birootti kan geessu yemmuu ta'u, asirrattis akkuma argaa jirru namootni yeroo itti isaan konkolaataa kana yaabbataa jiran kan arginuudha.

Waanta nuti suura kana irratti argaa jirru, bakka adda ta'ee, sagantaa adda ta'ee qophaa'ee jiru yemmuu ta'u, innis afuuffeewwan halluu garaagaraa qabaniin faayamee akkasumas abaaboon isa bareechuudhaaf kan irratti godhame yemmuu ta'u, innis bareedina addaa kenneeraaf.

Wanti nuti suuraa kanarraa argaa jirru lafa qonnaa yommuu ta'u, lafa qonnaa kanarrattis biqiltuun facaafamee jiru yeroo biqilaa jiruu fi akkasumallee iddoo itti facaafame haala sirna qabuu fi haala toora qabuun facaafamee kan jirudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru bakka bittaaf gurgurtaa yommuu ta'u, wanti asitti gurguramaa jirummoo qorichoolee aadaa kan yeroo muraasa keessatti nama fayyisan akkasumas madaa illee qoorsuuf kan gargaaruudha.

Suuraa kana irratti kan arginu lafa qonnaa diriiraa bal'aa kan ta'e. Akkasumas baay'ee magariisa ta'ee mul'ata. Sararaan qonni isaas immoo sararaan haala bareedaa ta'een waan qotameef, baay'ee hawwataa dha.

Suuraa kana irratti kan arginu naannoo Dirree Sheek Huseen jedhamu yommuu ta'u, kunis kan argamu naannoo Oromiyaa, godina Baaleetti dha. Lafti kun lafa seenaa guddaa qabuu fi daawwattoota baay'eedhaan waggaa waggaatti kan daawwatamuudha.

Fakkii kana irratti kan arginu, dubartii dinnicha waaddee gurguraa jirtudha, karaa irra dhaabbattee jirtii, namoonni baayyeen nyaata saffisaa haala kanaan garaagaraa karaa irratti gurguruudhaan kan irraa galii argatan, kan ittiin maatii bulchan baayyeetu jiru .

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru ministeera barnootaa kan ta'an obbo Birhaanuu Naggaan yeroo isaan itti yaada isaanii karaa miidiyaalee garaagaraa ibsachaa jiran kan agarsiisuu dha.

Suuraa kanarratti kan arginu barreessaa fi weellisaa sirba Afaan Oromoo artistii Daadhii Galaan kan sirboota baay'ee artistoota baay'eedhaaf barreessuudhaan kan beekamu akkasumas uummata Oromootiif hojiilee gurguddaa baay'ee kan hojjateedha.

Fakkii irratti kan arginuu mana nyaataaf dhugattiwwan gara garaa itti dhiyaatu yommuu ta'u, namoonni hojii mariitifis ta maatii wajiin yookaan hiriyootafi namoota dhiyoo wajiin yeroo dabarsuudhaaf illee dhaqani achii ta'ani kan itti faayadamamuu danda'anidha jechuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yerootti kabajni ayyaanaa gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u, kabajni ayyaanaa kunis yeroo baay'ee hordoftoota amantaa Ortodooksii biratti kan beekamu fi isaan gidduutti kan gaggeeffamaa jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru daa'imman xixinnoon umuriin gad aaanaarra ta'an hedduun walitti dhufanii yeroo isaan wajjin jiran akkasuma illee, duuba isaanii hoolaan dhaabattee akka jirtu kan arginu dha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru seera eegsistoota yemmuu ta'an, isaanis naannoo daangaa irratti namoonni akka malee akka daangaa isaanii hin seenne, akkasumas biyya isaanii nagaatti warra eeganiidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo ijoolleen bishaan qodaa bishaaniitti naquudhaan gaarii irratti hidhu dhaaan fuudhanii adeemsisaa jiran kan agarsiisudha. Kunis haala salphaan bakka tokko irraa gara biraatti kan geessuu danda’u harree fayyadamuudhaan kan hojjetamu yoo ta’u, maqaan kanaas 'Gaarii' jedhamee waamama.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun meeshaa ammayyaa fayyadamuudhaan yeroo itti Xaafiin sassabamuu dha. Meeshaan Kunis humna namaa caalaa baayyee kan ariifatuu dha.

Wanta nuti suuraa kanarraa argaa jirru yeroo baay'ee maatii keessatti illee iddoo garaagaraatti beekamu yemmuu ta'u, boqqoolloo kan jedhamu kana yeroo mucaan kun itti waadaa jiru kan agarsiisudha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru yeroo itti namoonni garaagaraa harkasaanii ol kaasuun waadaa galaa jiran, akkasumas duuba isaaniidhaan alaabaan biyyoota garaagaraa fannifamee kan argamu dha.

Waanti nuti suura kanarratti argaa jirru Ulullee kan jedhamu yeroo ta'u, yeroo durii jalqabee bifa aadaatiin ofiisaanii tolfachuudhaan kan itti fayyadamanii fi namoonni yeroo sagalee isaanii as keessaan afuufan bifa bareedaa ta'ee fi bifa nama hawwatuun akka ba'u kan taasisudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru, mana baay'ee bareedaa mana jireenyaaf tolu yommuu ta'u, manni kunis karra baay'ee bareedaa ta'ee fi gara bitaarratti banamee jiru kan arginuu fi akkasumas manni kun kan ijaarame bifaa fi akkaataa adda ta'een kan ijaarameedha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jiruu meeshaa ittin da'imaa qulqulleesaan yommuu tau, meshan kun kan inni jedhamuu 'Kanbebi' yommuu ta'u, meshaa kana faayadamuun da'imaan yeroo ijjoollesumaa isaanitti kan ittin qulqullinaa isaani sirritti ittin egnuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kitaabilee gara garaa yommuu ta'u kitaabileen kunniin namoota gara garaan yeroo gara garaatti mata duree gara garaa irratti kan barreeffamee fi seenaa jireenya namoota tokko tokkoo illee kan ibsudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti arginu kophee shamarranii yommuu ta'u, kopheen kun baay'ee bareedaa fi kan namatti tolu halluu magariisa kan qabu akkasumas shamarran yeroo garaagaraatti yeroo hojii deemanitti , yeroo sagantaan cidhaa addaa jirutti, yeroo sagantaan addaa kan biroollee jirutti kan isaan kaawwatanii deemanidha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru yeroo itti namoonni yookaan daawwattoonni bakka tokkoo dhufan duuba isaaniitti dunkaana ijaarratanii jiran, akkasuma illee walii wajjin qoraan cabsatanii dhufanii hojii hojjetachuuf qopha'aa jiran kan agarsiisuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru afuuffee garaagaraa fayyadamuudhaan iddoo bareedaa qopheessanii akkaataa itti guyyaa dhalootaa kabajan kan agarsiisu dha. Iddoon kun baay'ee bareedaa fi kan nama hawwatu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru asxaa yommuu ta'u, asxaan kunis kan inni bakka bu'u, Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa yommuu ta'u, asxaan kun baay'ee kan bareedee fi bakka bu'aa aadaa fi turizimii oromiyaati kan agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan arginu nama dhiira uffata dhiiraa surree gurraacha akkasumas kophee adiidhaan uffate yommuu ta'u, akka suuricha itraa hubachuu dandeenyutti immoo namni kun uffata uffatee jiru kana kan beeksisaa jirudha.

Fakkii kana irratti kan arginu mallattoo saanduqa filannoo yeroo ta'u, akkuma beekamu yeroo baay'ee filannoowwan siyaasaa irratti haala iccitiin nama filannoo sana geggeessaa jiruu eegameen filannoosaa saanduqa filannoo kana keessa dhoksaadhaan galchaa. Kunis yeroo lakkaa'amu baafama jechuu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru callee yeroo baay'ee namooti baattatanii deeman yommuu ta'u, calleen kunis halluu gurraacha, diimaa, adiis kan of keessatti qabatee fi gara jalaattillee wanta adda ta'e tokko kan ofirraa qabudha.

Suuraa kanarratti kan arginu dhugaatiiwwan gosa gara garaa hedduu akkasumas immoo foon diimaa kan gabatee irra taa'ee jiru ,humidity isaanii immoo kottolleessituu yookaan qabbaneessituu keessa kan kaa'amanii jiranidha.

wanti nuti suuraa kanarraa argaa jirru mana hoteelaa yommuu ta'u, mana hoteelaa kana keessatti nyaataawwan garaagaraa akkasumas dhugaatiiwwan garaagaraa kan argamu yommuu ta'u, hiriyaanis , maatiinis walii wajjin deemuudhaan bakka itti bashannananii fi boqotanidha.

Wanti nuti suura kanarratti argaa jirru bakka adda ta'ee sagantaa adda ta'eef qophaa'ee jiru yommuu ta'u, iddoo kanatti afuuffeewwan gosa adii fi gurraachaa ta'an akkaataa bifa addaa qabuu fi godhamee kan jiru yommuu ta'u, haalli itti wantichi qophaa'e baay'ee kan bareeduu fi kan namatti toludha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru, bakka bashananaa addaa yommuu ta'u, bakki bashananaa kunis namoonni iddoo garagaraa dhufanii iddoo kanatti kan boqotaniifi akkasuma suura kanarraa kan arginu, karra guddaa bakka seensaa bakka bashananaa kan ta'ellee ni argina.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'e doktar Abiy Ahmad akkasumas namoonni lama yeroo isaan itti wal gahii gaggeessaa jiran yommuu ta'u, duuba isaaniillee alaabaa Itoophiyaa akkasumas alaabaa biyyoota garaagaraa lama kan of keessatti qabatedha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru teessoo kan jedhamu yommuu ta'u, teessoon kun mana jireenyaa keessatti yeroo garaagaraa kan fayyadamnu dha. Fakkeenyaaf, daa'immaniif akkasuma illee namoonni yeroo buna buusaa kan irra taa'anii dha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota dafqaan bultootaa naannoo lafa daldalaatti meeshaalee garaa garaa bakka tokko bakka biraatti baachuudhaan geejibsiisudha. Hojii kana hojjechuun qarshii argataniinis jireenya isaanii gaggeessu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru uffannaa gurraacha yommuu ta'u, uffannaan kun kan inni argamu mana gurgurtaa uffataa keessattidha. Halluun isaa illee baay'ee nama hawwata.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, kabaja sirna ayyaanaa daa'imoonni garaagaraa uffannaa aadaa uffatanii, akkasuma illee barsiisonni isaanii gidduu isaaniitti argamuudhaan maal gochuu akka isaan qaban kan isaanitti agarsiisaa jirudha.

Suuraaan kun kan agarsiisu keessoo gamoo giddu gala daldalaati. Gamoon daldalaa kunis dukkaanota hedduu akka of keessaa qabu hubachuu dandeenya. Suuraa kana irrattis kan mul'atan beeksisoota kanneen akka mana nyaataa fi dhugaatii, akkasumas immoo bakki taphaa in mul'ata.

Fakkiin kun fakkii gamtaa Arboota Afriikaa agarsiisaa. Isaanis maatiidhaan kan socho'aa jiranii dhaa. Arboonni bineeldota yeroo ammaa badaa jiranii dhaa. Lakkoofsaan baay'ee xiqqaataniidhaa. Bakka jiranitti garuu hawwata turistii guddaa dha.

Waanti nuti suura kanarratti argaa jirru baala warqee yommuu ta'u, innis reefuu lafa keessaa kan biqilaa jiruu fi guddinarra jiru ta'uusaa kan agarsiisudha.

Fakkiin kun kan agarsiisuu konkolaataa adii abaaboon faayamee, yeroo cidhaa kan misirrittii mana maatisheeti fuudhanii mana dhirsaatti yeroo deeman yookaan immoo bashananaaf yeroo magaalaa keessa bashannaanuufillee kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu beeksisa mana nyaataa fi dhugaatii akka beeksisarratti mul'atuttimmoo maqaan isaa Gaanigaa jedhama. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaanii fi nyaatotaa fi dhugaatiiwwan dhiyeessan tokko tokko suuraa isaaniirra kaa'anii jiru.

Waanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru, suuraa maatii tokkoo kan agarsiisu yemmuu ta'u, abbaa, haadha, ilma kkasumas intala yemmuu ta'u maatiin Kun uffannaa aadaatiin faayamanii kan baayyee bareedanii fi, kan nama hawwatanidha.

Wanti nuti suura kanarratti argaa jirru uumama lubbu qabeeyyii kan taate maqaan ishee simbira jedhamtu yommuu ta'u, halluun ishee adii fi kan baay'ee namatti toltuu fi kan baay'ee nama hawwattudha.

Suuraa kana irratti kan arginu baala shaayee warshaa galee oomishamee kuufamee kan dhiyaatudha. Kunis manatti fayyadamuuf akka namaa tolutti. Addatti immoo inni suuraa kana irra jiru warshaa baala shaayee 'Wushwush' jedhamuun kan qophaa'edha.

Suuraa kana irratti kan arginu mana ammayyaawaa guddaa dhagaarraa ijaarame yoo ta'u, keenyan isaas halluu adii kan dibame akkasumas kattaa gosa garaagaraatiin kan miidhagfamee dha.

Waanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru dhugaatii yommuu ta'u, dhugaatiin kunis maqaan isaa Ambessaa kan jedhamu yommuu ta'u, namoonni garaa garaa keessattuu namoonni gurguddoon yeroo hedduu itti kan fayyadamanidha. Sababni isaa dhugaatiin kun daa'immaniif umriin isaanii waggaa kudha saddeetii gadi ta'eef hin eeyyamamu.

Suuraa kana irratti kan arginu biqiltuudha. Biqiltuun kunis baalli isaa kan soolla'ee fi bishaan kan dhabee gara tokkotti kufee kan arginudha. Naannoon isaas dhagaadha.

Wanti nuti suura kanarraa argaa jirru, yeroo itti namoonni lama uffannaa aadaatiin miidhaganii argamaniidha. Isaanis abbaa manaafi haadha manaa yommuu ta'an baayyee kan miidhaganiifi baayyee aadaa isaani kan mul'isaa jiraniifi kan baayyee namatti tolanidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru bakka bittaaf gurgurtaa yommuu ta'u, iddoo kanatti kuduraaleefi fuduraaleen gara garaa kan argamanii fi kanneen akka raafuu fa'a kan argamanii fi akkasumas qaaraan kan argamudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun Asxaa miidiyaa 'OMN' kan jedhamuu yomuu ta'u, kunis babal'inaa fi guddinnaa afaan Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabufi Asxaan kun illee baay'ee kan bareedudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa ammayyaa wanta ho'aa ta'e tursiisuuf gargaaru yommuu ta'u, yeroo garaagaraatti mana keessatti, iddoo hojiitti yeroo baay'ee kan itti gargaaramanii fi kan ittiin hojii isaanii salphifatanidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru bakka bashanannaa addaa yommuu ta'u, bakki bashannanaa kunis haalli ijaarsa mana isaatiillee kan baay'ee namatti toluu fi halluun manichaallee halluu adiin kan dibame yommuu ta'u, kunis baay'ee kan nama bohaarsuu fi baay'ee kan ofitti nama harkisudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti arginu bakka baay'ee namatti tolu sababni isaas haalli teessuma isaa baay'ee miidhagaa dhagooleen yemmuu walirra tattaa'anii jiran kan agarsiisu yoo ta'u, bifaan yeroo ilaalan baay'ee kan nama hawwatudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo itti barattoonni daree keessatti barachaa jiran akkasumas barsiistuu isaanii kan taate yeroo isheen bira deemtee ijoolleetti agarsiisaa jirtu kan agarsiisu dha.

Waanti nuti suuraa kanarraa argaa jirru simbirroo kan jedhamtu yommuu ta'u, simbirroon kunis halluu garaa garaatiin kan faayamte yommuu ta'u, bifnishee baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan daawwachuudhaaf illee nama gammachiisudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru bakka bittaa fi gurgurtaa yoo ta'u, bakka kanattis wantoonni argaman qullubbii diimaa, pappaayaa, burtukaana, anaanaasii, muuzii, maangoo fi kan kana fakkaatan hedduun ni argamu.

Fakkii kana irratti kan arginu haadha daa'immanshee lama qabattee balbala manaarra dhaabachuudhaan abbaa ijoollee hojii irraa kan dhufaa jiru gammachiisuuf kan eegaa jiranii dha.

Fakkii kana irratti kan arginu jenereetara socho'aa meeshaa ammayyaawaa kan ta'e, anniisaa makaanikaalaa gara anniisaa elekrikaatti jijjiiruuf kan fayyadan yoo ta'u, fakkii kana irratti kan argamus halluun isaa diimaadha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru bineensota bosona keessa jiraatan yommuu ta'u, bineensonni kunis bineensota baay'ee xixiqqoo yommuu ta'an, yeroo ammaa ganaa guddinarra kan jirani dha.

Waanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru lafa baay'ee miidhagaa ta'e irratti biqiltuu yommuu faca'ee jiru akkasumas namoonni biqiltuu kanarraa yommuu isaan itti haramaa haramaa jiran kan agarsiisuu fi hojii irra yommuu jiraatan kan arginudha.

Fakkii kanarratti kan arginu pappaayaa gosoota muduraa keessaa tokko yoo ta'u, innis akka miseensa nyaata madaalawaatti vitaaminoota hedduu kan of keessaa qabuu fi fayyaadhaaf kan baay'ee fayyada jedhamee yaadamudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo gurbaan dargaggeessi sirbaa jiru kan agarsiisu dha. Kunis kan namatti tolu, aadaa ofii guddisuudhaaf kan gargaaruu fi saba baay'ee biratti kan baay'ee fudhatama qabu dha.

Waanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru, abaaboo baayyee bareedaa kan ta'e yemmuu ta'u, yeroo baayyee hiriyoonni akkasumas jaalalleen kan waliif kennanii fi jaalala isaanii kan isaan ittiin waliin ibsatanidha.

Suuraa kana irratti kan arginu kopeedha. Kopheen kunis immoo kophee shamarranii haala ammayyaawaa kan qabuu fi bifni isaas halluu meetii kan fakkatu daalacha kan qabudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru namicha ookkoo saggoo isaa irra godhachuun lukkuu isaa bitaa fi mirga irratti rarraasuudhaan baatee osoo inni deemaa jiruu kan agarsiisudha.

Fakkii kana irratti kan arginu, Aasxaa baankii absiiniyaati. Baankiin absiiniyaa Itoophiyaa keessatti baankii daldalaa isa jalqabaati. Innis bara kudha sagal duwwaa shan kan hundeeffamedha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kan inni agarsiisu beeksisa kan ta'u yommuu ta'u, innis kan of keessatti qabatu waayee fayyaa daa'immanii akkasumas shamarran irratti kan hojjatuu fi qooda guddaa akka qabaatu kan agarsiisaa jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru nama baay'ee beekamtuu kan taate ministeera fayyaa kan taate, Dr Liyaa nama jedhamu dha. Dubartiin kun yeroo garaagaraatti namoota hubannoo fayyaaf kennaa waan turte akkasuma illee waayee fayyaan kan wal qabate namoota barsiisaa kan turte dha.

Waanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru, meeshaa mukarraa hojjetame yommuu ta'u, kan inni fayyaduufis iddoo siree bukkeetti wantoota garaa garaa kanneen akka footoo fa'a irra kaa'achuuf kan gargaaru yommuu ta'u, kan biraan siree iddoo bultii kan ta'e kan nuti argaa jirru.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru taphataa kubbaa miillaa yommuu ta'u, innis baay'ee beekamaa fi yeroo garaagaraa garee garaagaraa keessatti kan taphataa turee dha. Taphataan kun namoota hedduu biratti jaalatamummaa kan qabu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru damma yommuu ta'u, dammi kunis walalaa isaa akkasumas gagaa isaa kan of keessatti qabate yommuu ta'u, yeroo baay'ee naannoo baadiyyaatti dammi haala kanaan baheedha kan inni dhiyaatu. Dammi kunis mi'aa addaa kan qabuu fi gurgurtaaf illee dhiyaachuu kan danda’uudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru mana sirreessaa rifeensa dhiiraa yemmuu ta'u, akkuma argaa jirru manni rifeensaa kun haala qulqullina qabuun bakka bareedaafi nama hawwatu ta'een hojii isaa kan inni hojjechaa jiru.

Waanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru, saayinii golboo jedhamu yemmuu ta'u, saayinii kana fayyadamuun namoonni ittoo itti baasuuf bakka tokkoo bakka biraatti nyaata itti geessuuf kan itti tajaajilamanidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru nyaata beekamaa fi jaallatamaa namooti hedduun itti gayyadaman yoo ta’u, nyaati kunis kan hojjetame qurxummii irraa yoo ta’u, qurxummiinis bishaan keessa kan jiraattuuufi nyaata taatee gaafa dhiyaattu nyaata baay'ee namatti toltuu fi kan mi'ooftudha

suuraa kana irratti egaa kan argaman shamarran sadii uffata aadaa oromoo kan godina baalee uffatanii harkattii immoo siiqee qabatanii lafa irreechaatti irrecha kan kabajaniidha

Fakkii kana irratti kan arginuu namoota lama uffata danbii uffachuudhaan naannoo mana jireenyaa irraa haraa yookan koosii kan funaanaa jiraniidha haala kananii eegaa namoonni baay'een kanaa fi hojiiwwan humnaa biraas hojjechuudhaan maatii isaanii kan bulchaan jiru jechuudha.

Fakkiin kun kan agarsiisu ogeessota kaameraa yoo ta'an, sagantaawwan garaa garaatii fi iddoowwan garaa garaatti waamamanii suura kaasuudhaan galii argatu. Galii sana irraa argataniinis jireenya isaanii geggeeffatu.

Kunii meeshalee ijaarsaa gosoota meeshaalee ijaarsa keessaa tokko yeroo ta'u, yeroo baayyee naannoo mana dhiqannaati fi sararoota bishaanii keessatti kan galudha. Kunis bishaan daddabarsuufi gargaara. Meeshaalee ijaarsaa keessaa tokko.

Fakkiin kana irratti kan argamu mana mala aadaatii, garuu immoo ammayyaa'ee kan ijaarame halluu alaaba abbaa gadaa gurraacha, diimaaf adiidhaan, kan miidhagfameedha.

Fakkii kana irratti kan argiinu bakkeewwan bashannanaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman hedduu keessaa isa tokko yoo ta'uu mukkeen magariisa kan hedduummatuu fi lafa qabbanaa'aa akkasumas haala maatiidhaa wajjiin hin dhaqanii bashannanuuf lafa mijataadha.

fakkii kana irratti kan arginu kophee ammayyawaa qulqullina olaanaa niidhagaa halluu gurraachaa fi keelloo kan qabu yeroo baa'ee dhiiraanii akkasumas immoo shamaraniin illee kan uffatamuu danda'uudha

Suuraa kan irratti kan argiinuu biqilaa bunatti. Bunichii immoo buna-diimaa funaanamuuf ga'eedha. Bunni akka biyya keenyaatti biqilaa iddoo guddaa qabuudha keessattuu naannoo jimmaatti immoo biyya argama bunaa waan ta'eef gatii guddaa biqilaa qabuudha.

Fakkii kana irratti kan arginu gosoota fuduraalee keessaa tokko kan ta'e avokaadoodha. Avokaadoon miseensa nyaata madaalawaa vitaaminoota hedduudha kan of keessaa qabudha. Akkasumas oomisha seelii dhiiga diimaa keessatti kan faayidaa guddaa qabuudha.

suuraa kana irratti kan arginu mooraa masjiida najjaashii kannaannoti giraaditti argama yoo ta'u masjiinnii kun masjiida isaa jalqabaa itoophiyaa keessatti jaarameedha suuraa kana irras abbaan tokko

Fakkii kanarratti kan arginu buna yeroo akaa'amu, yeroo danfu, yeroo dhiyaatuu fi yeroo buufamee dhugamuudha. Egaa bunni namni jireenya hawaasaa keessatti qooda guddaa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu qola kitaaba mata-dureen isaa 'Ilaalcha Oromoo' jedhu barreessaa Dirribii Damissee Bokkuutiin A. L. A tti 2012 kan maxxanfame yoo ta'u, kitaabichis aadaa, seenaa fi amantaa ummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatu dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru suuraa jaarsa nama guddaa yommuu ta'u jaarsi kunis gaabii uffachuudhaan akkasumas alangee harkatti qaabachuudhaan akkasuma illee wanta uffanna aadaa fakkaatu mataasaani irratti godhachuudhaan kan jiraniidha.

Fakkii kanarratti kan argamugaa daa'imman dhiiraa mooraa mana jireenyaa keessatti nama guddaadhaan gargaaramuudhaan biskileetti irra taa'ee kan xabachaa jiruudha.

fakkicha irratti kan jiru lafa qonnaa yeroo ta'u namoonni irra jiranii immoo qonnaan bultoota bishaan bifa jallisiitiin fidanii midhaanii dirricha irra jiru bishaan obaasaa jiru jechuudha

Suuraa kana irratti kan mul'atan dargaggoota lama, tokko tajaajilamaa taa'ee rifeensa isaa murataa jiru ta'u, tokko immoo dargaggoo rifeensa muruudha. Kunis akka madda galiitti nama baay'eef akka gargaaruu ni beekama.

Fakkii kanarratti kan arginu Dr Abiy Ahmad Alii ,ministeera muummee Itiyoophiyaa yeroo amma akkasumas dura bu'a paartii badhaadhinaatii fi badhaafamaa badhaasa noobelii Bara 2019, ti.

fakkii kana irratti kan arginu immoo kophee cufaa halluu daalacha qabu ammayyaawaa kan ta'e akkasumas immoo shamarraniinis dhiiraanis kan uffatamuu danda'uudha.

Fakkiin kunimmoo kan nutti agarsiisu konkolaataa manaa abaabboowwanii fi faaya garaagaraatiin miidhagfamee yeroo baay'ee immoo yeroo cidhaa misirroowwan keessa taa'uudhaan kan ittiin bashannanan yookiin mana misirrittiitii gara mana misirrootti kan ittiin deemanidha.

Fakkii kana irratti kan argamu Hara Wancii yoo ta'u, Harri Wancii egaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaatti kan argamu lafa bashannanaa miidhagaa akkasumas magariisaan kan uwwifame dha.

Fakkii kana irratti kan arginu oomisha miidhaginaa keessattu kan shamarranii yeroo ta'u innis shamarran yeroo baay’ee hidhii irratti kan dibataniidha fakkii kan irratti kan jirummoo haalluu diimaa kan qabuudha.

Fakkii kanarratti kan arginu kitaabota garaagaraa gurguramuudhaaf kan karaarratti bahan yeroo ta'an, yeroo baay'ee kitaabota namni itti fayyadamee gurguru gatii rakasaatiin iddoo itti argamudha. Akksumas kitaaba haaraas qabaachuu ni danda'a.

Fakkii kanarraatti kan arginu paappayyaa fuduraalee beekkamoo fayyaadhaafis ni gargaaru jedhamanii yaadaman keessaa tokko yommuu ta'u, kunisimmoo haala miidhagaa ta'een dhiyaachuudhaaf kan mummuramedha.

Fakkiirratti kan nuuf kenname mana jireenyaa haala aadaatii fi ammayyaawaa wal makuudhaan kan hojjetame akkasumas immoo fakkiiwwan garaagaraa ummata Oromootiif aadaa Oromoo bakka bu'aniin kan miidhagfamee dha.

Fakkii kana irratti kan arginu meeshaalee ijaarsaaf gargaaran garaa garaa keessaa isa tokko yommuu ta'u, kunis sibiila kan batteeffame muruudhaaf kan nama gargaarudha.

fakkii kanirratti kan argiinuu meeshaa elektirooniks yeroo ta'u sagalee dada barsuuf kan gargaaruudha kunis tamsaasa kallattiitiin dhaggeeffachuuf ykaan immoo sagaleewwan waraabamanii taa'an keessa galchuudhaan akka dhaggeeffannu kan nu gargaaruudha

fakkii kana irratti kan mul'atu barcuma aadaa muka tokko irraa suqamuudhaan kan hojjetamu kan miila sadii qabu yeroo ta'u yeroo duriitti keessattuu naannoo jimmaatti baay'inaan faayidaa irraa akka oole ni himama jechuudha.

fakkiinkun kan nutti agarsiisu bakka olka'iisaan akka itioophiyaatti sadarkaa 2ffaa irratti argamu tulluu diimtuu yeroo ta'u innis kan argamu naannoo oroomiyaa godina baalee faarkii gaarren baalee keessatti akkasumas bineeldoo ta uumamaa baa'ee qabaa bakka tuuristiiti

Fakkii kana irratti kan argiinu volkaanoo socho'aa guddichaa kaaba bahaa Itoophiyaa naannoo affaariitti kan argamu ertaaleedha kunis naannoo tempireechara olaanaa qabuu fi lafa gad dhoqaa keessatti kan argamuudha. Yeroo amma ammoo haawwataa tuuristii gochuudhaaf itti kan hojjatamaa jiruudha.